Lii pensilla, bindeekaay, pensilla di bindekaay.

Ay polis yu góor yu taxaw nekk ak cen njiit ñung len di nilda.

Lu nekk si plat bi nii , benyeh la , ak soss , benyeh , ak soss.

Lii daal mboolo la ay nit yu nekke ci champagne.

li daal fasoni sancella. fasoni sancella.

Li garap la lo xam neh nit ku fèbarr lèèn koy jox ci opital.

Nñi ay jigéen yoo xamna ay sistas len, seen diine lanyiy def di jam seen borom.

Lii lañuy wax fasong, jigéen bu solu, fa def ay takkaay.

li dal ay bakaas la. Ay bakass andak marto.

ni ay góor yi deff ay liggéey ak tabaxleen.

Netaal bi ñu ci nekka dañu joxe xibaar, dañu xibaar pur nin ñi jëk ko.

Lii unicef sen log bi la sen logo bi la.

Li cakri la bu ànda ak soow.

Li auto kami yon la bu am ay pagas.

liggéey la ak palasu lekkekaay

Lii bagasu gaseekay la.

Looy gis ci nitaalu fi ay fulor la.

Lu lekka si neetali bi nee ay ay garab la.

lu nekk sé nétal bi ay takkaayu.

Lii ay lékka, yu nekk ci plaasi jayyakaay.

Goor ak jigéen yu dem jangee.

Li beneex la bu andak soos.

Li palat bun defare ay banta.

Li geografi la ak histuwaar.

Bii jumala, ju berab bu juleekaay la.

Li ay nit yu def kompan.

Li ay masini liggéey ci tol .

Lii montor di takkaayu jigéen

Ni ay janga katleen.

liñi palaasu liggéekaay togu ak taabul

Ni ay fubal ket leng.

Lii dali maraakisla .

Li ay nitt yui def kampang la.

Lii telefon la ak laap pamm

Lii falag la.

Lii gaal la .

Lii karaateelaa .

Cusaani olof, ñu koy oye lingeer.

Li neeg la .

Lii fason la, jëkk ra jabar.

Xale bu jigeen bu seeñ ay boonyam.

Xalé bu goor di dox ci pégg tali bi, ooto yi di daw ci tali bi.

lii ay sanekay carta la.

Li yapú la bu ànda ak sopleh ak tamate.

Xale bu jigéen bu leetu.

Poti ndaal.

Jigénn bu solu takka ay tekkay.

Xale bu goor bi dawal saykul.

Kuruus.

Haley bu jigeen di play.

Golo.

Bagaas si mekopp.

Ay meer ak halè.

Nitaal bi ni lu fi nekka ni xaytakaay la jaru ak jaru nopu ak jaaru barami bafa ne.

Nétaal bi nee ci nekka fi yep fay lekkala bu nekka ci palaat bu.

Nitaal bi ne lu fi nek ka yépp ay bagaas defar pur kanam la ci netal bi mu neka ci netaal bi.

Nitaal bi lu fi neka, jigeen mo fi taxaw ne di waajañyow kik bal bi.

Nital bini yi fi nexxa yepp ay nit yu nekka di def kampaan andaj sen nguur.

Nitaal bi nit lufi nekka ni auto bu vexla ak jigeen mu taxaw ci junction.

Nitaal bi ni, lu fi nekka ni ooto bu ñuul la, moo nekkan ni ci nitaal bu may giis nii.

Nital yu negk lu fi nekk fi ay papo lu taxa ak ay domam ak saaku malo.